Mon muruke ruk kwaro ki lutino nen calo kuru lok moni tye aneno dano ti bunyu mogo ti nyero ki jemi ma kumeno doki